Gyamaa la are, ka ba mine zeŋ, ka daga biŋ ba niŋeŋ, ka dɔɔ gbi dumo ba niŋeŋ, ka dɔbɔ su bonsɔglɔ, ka dɔɔ hɔɔle sapil sɔglaa ane sapil pelaa

Noba bapõi la. Ka bayi zeŋ, ka bayi dɔɔ, ka byi are dendeŋe, ka kaŋa leɛ vuuni. Ka bamine v2gele sapigi doɔre ka ba be sola poɔ.

Boma la, ka lͻԑ bebe, ka noba bayi are, ka noba bayi zͻͻ moto, ka a zie e peԑle. Ka lͻͻre e pelaa, ka lͻͻre e zeԑ.

lɔɛ kãã koɔroo zie ka noba banuu are. Ka ba su, ka ba mine su bompeɛle ane bonsɔgelɔ, ka bamine pɛgele ganlɔge ka lɔ1 ayi a are ka kaŋa e bompelaa, ka kaŋa e bonvaa.

Bibiiri banii la zeŋ ka bompeɛle biŋba nimitɔɔreŋ. Ka a zie e sɔgelaa, ka kaŋa seɛ kuri sɔgelaa a toŋ noote sɔgelɔ. ka kaŋa seɛ kuri doɔre.

Dɔɔ ne nobɔ banii la, ka kaŋa zeŋ, ka kaŋa gbi dumoo, ka kaŋa zeŋ o gbɛɛ zu kyɛ ponne boma. Kaa dɔɔ zeŋ nyɔge foonee taa, kaa bie kaŋa are kyɛ nyɔge o toori taa.